Ikirere kiganjwemwo igicu cera harimwo n'izuba ririko rirarasa hepfu hari ibiti muri ivyo biti harimwo igiti c'ikigazi.

Ikiyaga Tanganyika n'ikiyaga kininiya cane, kirimwo abarovyi babiri bariko barasoza ubwato, umwe muri abo barovyi yambaye inkofero itukura uwundi y'ubururu.

Umuntu w'igitsina gore yambaye impuzu zirabura yitwikiriye no ku mutwe n'igitambara cirabura akoze ku mpene iboshwe n'ikiziriko mw'izosi.

Umurima w'ibigori urimwo abantu batandatu harimwo batatu b'igitsina gore n'abandi batatu b'igitsina gabo bariko barakangaza.

Mu kaguriro harimwo ivyamwa bigizwe n'imyembe minini minini harimwo n'imyembe mito mito harimwo kandi n'inanasi eka imihwi n'amavoka.

Umukenyezi ari mumurima, yifunze igitambara kumutwe, yambaye impuzu zirimwo amabara atukura, ahejeje kurima afise isuka kurutugu.

Umuganda w'ibitoki vyegeranye harimwo ivyamaze gusha bigacika imihwi, harimwo nibindi bitanguye gusha bukebuke harimwo n'ibitarasha na gato.